Ay bagaasu cubbala wala bagaasu napkat buum ay pañe ay buuli pañe yuñu ràbb amna kulor yu bokkul pañe yi am na yo xamne de menne ay gaal wala pann bu yaatu yi ñu rabb ko mu am ay pah pah.

Weñ gu komaad weñ gu am uwiis mànni tëjukaay weñ gi na mini manni jàppukaay wala ku loxo mëna ngëb ni tëkko ci kaw sarbet bu weex weñ gi dafa am bu ngay wiis mu am ñaari cet menni ay noppo.

ndaw ci jigeen cu sol bu la baxa wekkoo bula bu ñoro am rëdu bu la baxa takk ndigle ngeb leefa sol cax takk jaaru cosaan lonko benn bi ci jewi lettu lettu cosaan di muuñ muuñ yu raxat.

Ay jaaru nopp wla peeru jaaru nopp bu am ay per per yu yàñ j jaaru bi wiis la waay wiis bi texay làng jaaru bitay lang ma am ay per yu wertag li bula yu rofat.

ñaari digéen yu enu ay pañe pañe rabb ki enu dugal setala bu weñ ci biir pañ bi keneen ki dugal leket ci biir pañeem ñi xenu ba para leen neku ngëpp kenn ki ngëpp benn leket bu am ngëbu kaay menni ndaane kaay keneen ki ngëp ñaari leket ci ci loxo mi ñuy dox jiita lante.

Ay xale góor ak jigeen ni toog ci ron garab kune ngëf ca sabar di tëgg tëggee seeni loxo ngëbu ñu benn bant xale yi ñi ñig solu dàlla yi solu dara.

ay teere nasaraan bindko di kenn nit juróom benn téere yu bokkol teere yi bune ak bind boppam ni tekk ay bindukaay ci seeni boor waaye teere yi yépp kenn nit mooko bind moy agata krist

xalaasu lekku kaay feexlukaay wala dallookaay ay tubaaba ki ay niñu moo toog di lekk ñi ñi ngi toog di waaxtaan ñi ni ngi taxaw ñu lal ci taabal yi ay malaan yu weex wala malaan yu deretu xacj am na xale bu góur ku ñuun mangi taxaw bay ree

Yoon wuñ defa ree ay bant, wala ay xanx, aki buum jaarala ko ci foxamne ndox moo fa waroona nekk, wala jaarala ko ci biir ay banti géej wër ko di ay garab yu werta të rafet.

Ay ndong daara yu took di jàng keleen di jàngal di jigéen jonkon sol robb bu ñuul am lu nete kaala buñuul ngëb benn téere bi laaj benn ci ndong daara yi moy wax di joxañ ci téeré bi ñeneen ñjangi took gi jéglu.

Picc yi mu taxaw ci kaw ay banxaa s nag amul xopp picc mi genn bi guddu na lool am gimun bi gudd bopp bi bule digu yaram ngi oranseron werta picc mi mi ngi tuddu licoor.

Mburu muñu lakk mburumi mu ngi am kuluur bu su ngu ci bukke mburumi muñ ko dafaree maalo ak banaana mun koy wax mburu malo ak banaana wala rice bred.

Néegu xanaan am lal bu yaatu am kuluur yu bari ci kaw tabax bi ay mebël ngégena yu weex lal bu sung ci bukki am ay lamp ci boori lal bi ak ci xaw tabaxi.

Lal bu bees nu tag ci ponsbuapons bi dafa werta am rëd bu weex ci peg gi lal bi dafa weex ak ñuul rido nekk seen gannaaw rido bu bule lal bi nak lalan ko.

ndawci góor ak bu jigeen toog sol yu weex góor gi sol xabtaan def ay rasta jigéen gi sol lu weex robb loxo bu gudd musooru musoor bu weex am loxonko ci kaw nam ñaar yépp ni ngi muuñ

palaa su fiix lu kaay waay lekku kaay rangsale taabal mu wër ci digg biy amul dara ay toogu wër taabal yi toog nag am na ay pax-pax ci wéeru kaay bi ñu rangsale taabal yi lal ko morso yu weex tiim ko di am xëdd buñ def ay morso yu weex ak bule ak làmp.

ay piex yuñ jóur wala yuñ taglante fee yu werta lool pee yu rëfet lool pee yu xees lool amut ay pax bax wala ay bënn bën yuy wone ne yàkqu na pee yu rëfet la

Ndaw su jigeen su sol robb bu sureeku ci suuf laxo bu gudd mu musouru wër ko wala ci peggam am ñaari pot yi gudd yu weex yiñ def ay tuntuuru rafatal dëkkuwaay am tontur mu xoŋxag yu weex ak yu werta tiim ko denataalu góur ak jigeen.

Riite buñu weet ci tabax, mu am boom bu weex ci kaw, ak ca suuf, boom guñuy riite, buñuul la, bu riit bi ci boppam dafa sung ci bukki, bant bi ngiy riite wala biñuy xooslante, dafa weex, riit bi nag, muñ ko weet.

paketu nen gu sung ci bukke nen yu rafat tërëy ñi tekko ci kaw taabal wala wiit ko ci tabax neni nakk amud benn taash amud benn tilim cilim

ñaari ganaara yiy dox ci ñax mu werta lool ñaari ganaar yi bn bi tënl sirax gang yi dox jëm ci ci tëng bi.

Weñ gu am ñaari pax ci suuf, ak bénn géming ci kaw, pax yi ay wekkekaay la, wala ay wekekaay, géming bi naxanoon nu tokk ci kaw lu xonko, weñ gi num ci bind tuul.

Auto bu rëy bu bula taxaw ci gannaawaom di auto bu ndaw bu ñuul taxaw ci vooram di welo wala puspus buñ tekk ay jaayukaay yu sedd am ay góur ak jigéen yu taxaw ci ron mbaarmi di xaar feeri wala jàll.

palaasu jaayukaay auppkaayu kuran yu bari taxaw am nayu weex am yu ñuul ñu teg leen yi ci suux yi ci kow taabal ñu gitte xante waye hupkaayyi yepp kuran lay jël.

Teere nasaraan, teere nasaran buñ dëppu tekko ci kaw taabal, teere nasaran bi ci kaw dafa am kolooru doomutaal ñu bind ci bind yu ñuul, kolooru doomutaal bii, wala teere bii ñuñ ci bind technical drawing make simple.

Xale bu góur buy dox ci wàllum tàggat yaram di daw sol yëre yu weex am bindu yu ñuul am ci loxoy ay clor werta nate ak kongko xalé bu góor bi ngi daw ubbi géminum sol kawas yu weex.

Teere nasaraan bu am ay kuloor ñuul, xonxu ci gannaaw am nete, teere nasaran bi mu ngi jàngale angale, bind ci ay bind yu bula. li gëna fës ci bind yi, mën naan di Gambiya English.

daxaar bu bees buñuy xolli te parewur am yiñ xolli def ci palaat bi am yiñ ku maasé am yiñ xolle gut ni tekko ci kaw saaku daxaar bi nag daxaar bu ees pul la.

lampo ci neke wala lampu biir neke lampu bu am daraja wala bu am ay manjér mu am lu melni lu bula ak tiene ci kaw tabax bi wala ci kaw njubu neke bi njong ko def ay pentiir yu weex def ko ay rade yu rafét

Xeeru dall marakis yu góor bu la baxa marakisi us la ni tekko ci kaw lu xonko amlu ñuul marakii nak us pul la.

Peeru dàll góuru bu tilin taxx suuf bu sonnu lool ñu tekko ci ay karo yuñu taj raaxe ko karo yu nag mu ngi am koloor bu doomu taal peeru dall bi dall yu ñulla.

weñ wala kele bu gudd am bern pax ci ron meni gé meñ bu ubbeku ci kaw weñ gi lëggéye mooy tëj wala hubi buloŋg bu seere wala bu teng

ay xalé yi jigeen ak ay góur yu tubaab xalé yi jigéen yu ñuul di fec yi ak i tàccu tubaab yi di ree am ki taxaw seen gannaaw di feej yi momit bay ree am kuy nataal

ay diiw buteli diiw aki saabo ki sarbet aki sampo ñu booleleen tekko ci kaw kartong am na yu nekk ci paket am ñu nekk ci bydoŋ wala butel ñu bind ci johnsens

benn bagaas bu ndaw xur lëggéey yi menni kuy dagg wala kuy kepp mu am gémeñu siso am ay la xocc ganaaw ñu defare ko fuuli weñ gi nak am na lu weñ bu ndàw buñ leem nga kuy bës muy dellu

jaaru baaraam bu yaañ ci raxat ci kaw jaaru bi mu ngi am ay tomb tomb yu ndàw am bénn bu rëy ñu tekko ci kaw tomb tomb yu ndaw yi bu take jaaru bi dina fës lool

Etas bu guddu lool, yi mu am ñaari kuloor weex, ak werta, am na juróom ñetti tege, etas bi më ngi nekk ba tonteebur, ay auto nekk ci kanamam, auto bu bule, ak auto defarukaay yoon.

Ay ndaw ñuy dox sii yafu tàggat yaram, nyi di dawantu di def luñuy wax cuppe, seeni tank mam ngay gis nyu sol kawas yu weex ak tubey bu ñuul, di bëgge mbëkk wala duur cuppe bi.

xale bu jujeen bu fanfelol sol sip bu fureeku sa suuf ami ter ak benn taibaak kulóor bu ñeexam sëpp taxaw ci biiru neek neegu tëddukaay mu am lal ak armoil wala kabot weex buntu nekk ci ganaawam feetl ci booram

Ay jigéen yu solu solu cosaan di fecc di dox di dem, ay goor nekk seen kanam, nu def ay per laklanteko ci seeni baat, ak feeni mbagg.

Benne boor ci palaatu fajukaay men ni yoon am ay toogu yxon ko am kuy dem solu pajkat bubu weex ak tuboy werta am nutoog ci kana mam rëng kom kuy xaar doktoor.

lal bu yaañ bi lool yaatu ñu teg ci epons bu guddu lool lal ko darab bu weex tekki bu sung ci bukki tekki ay ngegenaay y gule nete duumu taal lal bi nak dafa sung ci bukki ci kaw kaboot bu ndaw bi ñën ci teg lampo ci ganaaw lal bi am na toogu.

Ay góur yu solu xom ñuy kaar wala aar réew ni solmbu buy xon ko tuba yu muul ni di fuuf seeniy buft nenni ñu nekk ci dëcc fas ki ay banmeel ming feeni kanam ak aki tuntuur aki gancax guy rafataw.

Ay paket, paketu garab, garabu bët ni teglante ko, garab gi ni ngi bind ay bind yu bula ak yu ñuul, paket bi nak defa guddu ñu bind ci tetracyclaine hydrocoloride.

muus mu took ci kaw miire mosme am na netikuluur sung ci bukki doomutaal ak ñuul mu jaxa soo ci ganaawam am ay bant wala ay garab yu amul xopp

càbbu koni am benn ni genne benn kooni tekko ci booram liinak ci garabu sibi lay joge bu ñore mudof sibi bu ñorogul num menne mooy kooni

buntu buñ defaree ay bant ci bunt bi sooy dugg bungi am ñaari nekg benn jàmmoñ benn ndey joor neg yu ndàw li defa ree ko ay bant aki gatax am njubb wala am jubbal xëdd ni daf ko teng bo xonk ni bind ci bunt bi lamen loje

Ay paket yu ñaran fale def ko tip paket bu rofet bind ci bind yu set bind yi ñuñ ko bind y nete ak weex paket bi nakk li nekk ci biir dafa sung ci bukki nenni ay pep pe li gëna fër ci luñ bind mooy phenugrik seats.

Buntu géeju baara auto yi jàll ak feer bi nini di wàcce ay auto yi bari taxaw di xaar wàcce nu bind ci fuñuy wàcce welkom tu baara.

Paketu kepp bur kaala wala kepp bur yire kepp yenak am na ay fasong fasoŋg ay kulur yu bokk amna weex dengu si bukki xëll am na ñuul amna tëmit duumu taal ñuran fel leen ci kaw paket bi ñu bopf leen ci mbuus.

Ay ndong daara yuy jàng alkuran took ci seenu jàngukaay wala seenu basaŋ góur ñ ci kanam digéen ni ci gannaaw seen jàngalekat wala seenu tëriñ daara mu ngi sëgg di bind xala yi ningi took di xaar.

néeg bu yam taraxat lal bu ndàw tek ci ay njegenaay am defukaay yire wala dencukaay yire taabal bu ndàw tiim ko seetu bu mag ak seetu bu ndàw am toogu bu ndaw ci booram amit ay nataal yëñ fay ci kaw mu tiim dencukaay yire yi

ay dàllu góore di dàllu pect di dallu deritam di dall bu ñuul dàll bi bu maggat la bu tilim nu tekko ci ay karo yu bokku kuluoru

Ay ndawi goor yuy daw di daqe cupe, di dox ci wàllum tàggat yaram, ki mu ngi sol lu weex këli sol lu xonxu, ñuy jéem xacco cupe bi.

Palaasu cixlukaal naan bu sedt wala bu tang bu miccu ayib bu rosat am ay lamp yu rafat ci kaw amit ay toogu kaay yin rabb tekk ay epons li nooy seen kaw ami aataabal yu wër.

Ay góur di liggéey ci wàllam taaxdi tabax ki di pus pus bi dem ki yëngi yeeg ci kaw barigu di raax ñele ñu nge tibbu di tëkk juróomi guur kono mëng ci lëggéeyrc ay birig di birig suuf ñu nge jóuree.

Masin masinu kuran pur wall, wala masinu walekaay bu kuran, ci kaw weer la wala xootu, am kubiir, am ngabukaay, ci suuf munge xonxu, am fu ngay bës wala fungay wiis pur my daw, ci biir nak dafay am ay taaka yi ndaw yi dàgga.

Ab màndarga mu bulu nuul na ci diggi bi am yu werta amit lu menni waxukaay wala telefon ci diggivbi mu werta.

Palas bu rëy bu bari ay mësin, mësin yu mat ay b juróom, ba jurom benna yi bokkut ñi ngi ngir nekkè su palas bu yaatu mësin yi nak am na werta ak ay weñ yu ñuul ci kaw am na yenen mësin yi fane melni ay bari go yu rëy.

benn màndarga bu deretu xaj nu bind ci bind yu rey yu weex li gëna xës ci bind yi mooy diggaam bia experience màndarga dunat màndarga bu deretu xaj la.

Lekk bu baax, lekk bu foor, lekk bu am lim soxla, ñu yekk ko ci palaat, amna tamate,?am na kakumba, amna salaat, yoxos, pomputeer, am na yit ay kaané bu werta.

Peeru dàll xale bu góur buñuy takk peeru dàll bi nakk am na kulour yu bari yu bokk ci suuf dafa xël tek ci weex am ñuul ci kaw am ay tomb tomb yu weex ak ñuul am xël buum bi buumbi dafa weex.

naan bu sedd buñ sotti ci kaasu weer naan bi nak daxu ñuul am xurik ci kaw dendak buteel buteel bu defon naan bi nin ci bind ay bind yu rëy yu nete ak yo su ngu ci bukki am këyit giñ fi tay mu am ay màndar ga butel bi li si gëna fëk ci bind bi mooy malta tonik

gañcax buñ jii wala buñ samp ci paan wala sio def ci ay ro siti bant gañcax bi më ngi werta car yi amlumeni dëkk wala pegg yi ñaaz gañcax bi më ngi tijju alo fera

xalaasu jaayukaay lekk yu bari te bokkoon lekk yi am na yu nekk ci pot am yu nekk ci karfoŋ am yu nekk ci ay buteel yeneen yi ndox la yeneen yi du ndox yeneen yi dafa woow yeneen yi tooy lekk yi bokkoon

Benne màndarga bu werta ñurëdd ko mu wër ñu rëddaat bu weex mu wër yu tegaat ci weerta ci digg bi am cupe bu xonk ak weex ñu bind ci bind yi weex bind yi nak bi ci gëna sos mooy filam f c.

Paketu per wala paketu gërab buñ tekk ci kaw malaan gu am ay pakk-tax wala ay bënn bën paket bi nak dafa nete am rëdd bu xonko ñu bind ci bind yu weex yu rëy am yi ñuul def ci nax ay nataaw yu duri bokkoot ay jigeen ak góor di bus fuy miti mu tudd reliis ak stra.

Benn weñu liggéeyu kaay kur weex ak wekki yu teng wala yu seere weñ bi am na pax ci cat bi am girmeñ am wii sukaay luy yokk gimmeñ bi wala indu koy wàññe kur mëna ubbi lum bëgge ubbi weñ bi ñun ko pentur ñuul cet bi ñu pentur ko pentur doomu taal.

neegu bant am palanteeru weer amit yéegukaay mu nenne ay dëggukaay am xëdd xëddu ñax wër ko bi ay garab ay sibi yu gudd wër ko ak li ñax

Iitu xibaar bu am ay nataal ak yi bind yu rëy nataali ay góor nataal bi lusi gëna fos mooy góor ñuy wër ci palaas buñ daane tabax yu s yuñ daane góor ñaangi wërë ni di waaxo di aw xune bi feep.

ay mag sini yeeñ taxawal ma suni yu nuroo te bokku ñu amna bu weex bu xël amluu amlu ñuul amu doomu taal am bu doomu taal amlu xël më sini nak nin leen taxawal ma si ni ma suni kuuraan la

Etaas bu yañj wala etaas yu yañji etaas bi nakk lingi ame kuluur bu xëll di bëgg jege kuluuru sung ci bukki etaas bu gudd am ñetti tege ator taxaw ci kanam beneen boor bi am ay garab wala ay gancax burgafatal bekkuwaay.

Tabax guñuy wone peran bi wala guddaay b tabax bi mëu am ay weñ ci peram bi weñ yuñ pentur bu weex am garab wala xobi garab bu ko tiim tabax bi nag am na ay palaas yu menni yuñ pentura gut ñu koy tabax pare gut.

Juma wala jàkke ju am pentur bu weex ak werte am seng yi maggat bamu am kulour bu sungu ci bukki juma ji nak am na ñetti sooroor teg nekk ci ñetti koñ yépp li ko wër di ndende am gërab gu rëy gu nekk ci booram.

Lekk buñu defaree përiñ tek ci ay daggu sipa-sipa lekk ginak am na yi bari nin ko defaree mësin lakk ko lekk ginak lekk bitim réewu la yu indi ko fi lini bëgg ka lool.

Ay gëlan yi goor wala gëlan yi tëdd binn ci kanam dafa sung ci bukki yi nek ci gannaa am yi yeex seen boor mënga am yi ñuy teg seen kaw prtook wala ay yeñ yiñi xaajale jëleni gëlam yi nan yi tëdd ci booru jéegi ndox ni ngir bula ci jannaa.

mësil bu loxo mësil bi mësil bu am doole la mësil bu orange am lu ñuul mësil bi pur tabaxkatyila niy daaj wala ñiy bën.

Ay ndongo daara yu jigeen ak yu goor taxaw di ranlante, sol neeni yire jàngikaay, xale yi ninngi taxaw sol ay robbu ak yi ay senis, boot seeni baag ni ngëp seeni mbuus.

palaasu lekkukaay amitaabul akitoogu yu nooy puru naan kafe wala lekk ay mbuuru palaas gina ningi wone palaat bu tekk yu tekk ci beneen palaad bu ndàw ak kaasu kafe wala kaasu naan bu tàng tekk bool bu ndàw bu am ay suu kër.

ay téere bindukaay téere kur bind amna culoor yu bari te bokkur kur di bind ay xew-xew yi xew ci bis bu nekk

Picci mu taxaw ci banxas su garab ci cetli, mu am ay xob yu sew yu bariwul, picci mi nak am na gemmej gu guddu lool, genn bu gatt, am koloor bu ñuul ak weex, deppi ci kaw ba ci suuf, mu am njibbu ci bopp bi di gestu benn boor.

bagaasu bindukaay wala rëddukaay pr bol yu tekk ci kaaa bagaasu bindukaay bi wala, rëddukaay bi ñaari kuloor la am bu doomu taal ak bu sungu si bukki.

ndaw ci jigeen su solu-solu cosaanu tukkluur solu jaaru mbege yi fireeku lool dafi fer ci bopp gi mu wër koñ ba koñ bam ges jëy ma daf ci ñaari jaaru yiy lange ci kanam ci kaw ami per aki butut ndaw ci jigéen ci mëgi jan tuñni ba muul cukk

Goor buy dox ci yafu taggat yaram, tàa lal loxo yi wala firi loxo yi di reey menni ko naan waaw lan la, mungi sol mbubu bu xonxu, am yu weex, badd bi am lu bula, mu watu, wat pegg boppu bi, bayyi digg bi.

Denn màndarga màndarge bu wr wër am ñetti kuloor denn boor bi mbokk beneen bi werka beneen bi bule mu nekke wër bu mat di teggam am ay binde yuy ñuor bind yi yuñ chi binde fike business counsil.

Ay lekk yi ñu bay wala yi ñu jëmbat di ko jaay dekkos ni ay bool mbuuseko bind ci ñaatalay jar ak numu tëdbi bool bu weex mbuus gu yëraax nu ngëb ko ni bind ci caroc honrate.

Pujjb néeg, wala kaw néeg, ame lamp bu yànj di lang, ñu ntr pentur bu weex ci kaw, amitam ay rido, rido yu rafe te yànji, amekulóoru sung ci bukki, lamp di làng, am na ñett wala ñeenti lamp, wala defukaay bol so.

Palaas bu xat bu bari nit bari demaki dikk oto mu ngi dem am kuluur bu nete ak bu wert boroom puskus bu épp di jaay di pus bu romb ay nit di ñëw ay guur ak jigeen di wara xajalante nekk ci marsé.

Palaasu jaayukaay lekk yi demoni ay maalo fëriñ ak yooy am na yu na ci paket am yu nekk ci mbuus am yu nekk ci siwo wala ay pot am yu nekk ci ay paket yu ndaw bari koloor te bokku ñu.

Gañcax gu am ay xob yu weerta waay ligëna fot ci kaw mooy tuntuuram tunturam mu yanji te orance am kuluur bu singom am ci digbi lu xonxu.

ñaari kët wala ñaari palaasu dëkkwaay yu nuro tabaxen bokk nire nuro buntu kolóor mooleen utale bu xonk ak bu bula pentur yépp benn la am ay garab waay garabyi bokk ci kokola am ci garab bu rëy bu fireeku lool.

nee ji ci toolya wala jiikat ca tool ba di xomat xalé bu jigeen ngëpp xaswi di tëkki ci gannaaw ngëpp mësin bi xale bu góor topp ci gannaaw xaswi am góur bu taxaw ci seen gannaaw ci ndend gi di xool wala di setaan

Jrom e guur yu taxaw sol seeni yire liggé gi kaay 7 gur y ku nam ngi sol mbaxana mu werta am ko sol bu xong ko am ko sol bu bulef nam ñepp ñu ni ngëpp ay këyit nenni kuy jàng li nekk ci këyit gi.

Ay bagaasu bindukaay rëddukaay ay fompkaay ak li nennoon ñu rang salaleen ci kaw denn këyit gu nete amna këyit guñuy binde am na bindukaay buñuy rëdde amna lunuy fompe bo yuy binde dunoon.

Mësinu jii mësin bi am na ñaari defukaay ci kaw am juróomi kuno ami weñ am ngëbekaay tigannaaw ni pentur ko pentur bu xon ko defukaay yi pentur pentur bu weex kuna yi ñuuli.

ay ndawi guur ak jigéen yu nekk ci seen palaatu jàngu kaay wala ay ndongo daara ni toog ku nekk ca toogu ak sa taabal kenn par kenn seen jàngalekat mun ci seen biir diwur par benn

palaasu feixlukaay ci buntu geej am neegu xëd yu ndaw ñi def ay toogu ci ronam amir ay taabal yiñ def ay toogu kur kuy feexlu am njaayaan guñ takk ci ñaari kokox njaayaan bi mon ci ron kerge.

auto cabyon yu mag roñikaay wala ronikaay gerte epp bam fees lu dem ci ñeenti cabyon ningi épp ba fees e ebsakoy gerte taxaw wara romb.

palaatu lekk buñ defaree luñ naan vernssel ñu defareeko kom furiñ nu togg soosu yaasa tekko ci di yaasa yapp amna mbokk amna soble amna karoc ñebbe ñu farej ko ci kawam.

peeru dalu gooru peeru dal bi carax la bu ñuul am benn bu toŋg weñ ci kanam peer bi peer bu magla ñu tekko ci kaw lu weex.

Ay gancax yu werta lool am xob yu sew yu guddu gancax ginak më ngi am tuntuur ci digg bi tuntuur mi dajaloo benn fala tuntuur mu nete lool am nu orange ci ron.

Ay gancax buñu def ci port wala fiof miy nenni ay ñax amnay sew xob yi gudd am xob yi gàtt te sew kob yi gàtt te yaatu fireko ci booram mu am ay werxa werfasi mu nekk ci booru niire niire bu koosu am pentur bu weex.

jugeen ju solu di menni ñu liggéey wàllu ngiy aar réew mi solu ngëpp luñuy waxe wala ngëpp waxukaay pur jokkoo ak jokkalante ci ma ngi ree wala ma ngi muuñ def maka yaag ci kana man bam raxat

Auto gëla-gëla bu weex nañu taxaw ubbi ay buntam ci kanam ak si gannaar ay xar adirombo am ñuy éeg ci auto bi am ñu taxaw ci gannaaw outo bi.

palaasu dallukaay palaas bu yangi tarafet, ni pentur ko pentur bu weex ak pentur bu orang ci bunk bi duggukaay bi yuñ ko def mu menn lu wër dangay dugg ci ronam jàll ni bind bu ci gënofus mooy ozen bay hotel.

Xele bu góor buy tàggat yaram wala buy dox ci wàllum tàggat yaram taxaw sol tubey bu gàtt ak mbubbu bu loxo bu gatt mu oran bind ci bind yu ñuul mu ngi taxaw ci digg bi dend wala ci ganawam góora ngi taxaw ci kaw.

Ndoxum dee, wala ndoxum dex, ndox mi mu ngi xëll satu lool, am ay garab yu nekk ci biir ndox mi, am mënni pon bu ko tiim, li defareko ay kank.

ay paa wala ay guur yu toog ci ron mbaarni, niko mbaare ay bant at ñax ni took ci peron ñu raax ko ak siment law ci feeni batan paayi nak bennñ ba ci juróom benn ba juróom ñaar.

i ngi ay seen net buntam bi ibéfu naari buntiin len ib na nima nga si ay uutu yu nekkas ci talibi di dawg

Palaasu jaayukaay ay lekk yu nekk ci ay bool booli fuule ay lbuteelu foule ay pot yu weer mu am dege bale am luñ naan bota yi bari te bokkul ñu ran sal leen ci jaayukaay bi.

ay màndarga bu ñuul kuok nu daf ci lu wër weex tal bind ci bind yu ñuul ak weex mu am lu konko ci pegg bi bind yi li ci gëna fos mooy seede rom

Taabalu lekkukaay ak naanukaay, ñu tek ci kaas bu guddu ak bu gatt yeppu di weer, tek kuddu, tek paaka, aki palaat, lamp yu rafet wurlen.

Boolu lekk wala palaatu lekk ak bool palaat bi mu ngi def lin naan vermiceel mi def ci ay fernelt karota ki ñeeddee gi ay xop liyert yàpp nekk ci benen bool bi am al sod lekk yapp bi miñ ko defee boor vermiceel bi ni defee ko boor.

Xale bu jigeen bu ngëpp benn mësin buy tàgg xalé bu jigéen yi naq menni ñawkat mngi sol buum buñuy nate kuñuy ñawal wala mu ngi litu m ngi sol yereyi yert nekk ci ne buñ pentu ru weex aj rido yi ub palanteer yi yaate.

benn màndarga bu am ay bind yi bu la yu rëy waaye màndarga bi wertala ñu wërale ko mu am lu menn janke am ay baaraam yu bari te guddu bind yi lici genakos mooy Gambia public procurement authority

Ay ndawu góor yuy daw wàllum tàggat yaram s di daw di mëni ñuy kuppe sol yu xoŋku cor am lu bune ki jiitu ku ñu lë di ree njollool ni nekk ci ginnaaw di nekk ay naar wala ay tubaab.

Benn màndar ga bu am nataalu jigeen bu musuuru musuur gu xon ko tàllal loxo bi taq ay jaare yu yaj gi ba pare di muuñ solmbabu bu weex ci ganaawam am luy menni jant bi diwane ay tikki yu naaw ndox ni ci booram bind yi nekk ci roon teli ci gënapos mooy gambia torisi bood.

Góor ak jigéen nu taxaw solu kom ñuy liggéey ci wàllum tabax sool feeni mbaxana sol feen ci ni tekk feeni yere buy wanene luy lañuy lëggéey góor gi mone ci kanam firi ay loxoom di wax di joxoñ jigéen bi mu ngi taxaw gi ka xool wala di xaar mu wax ba pare.

Ay bantu defarukaay karkaram amna bu sew bu gàtt amna bu sew bu fireeko gudd am na yu ndaw kurub-bët ñu teg leen wala rangsala leen ni am kulóor yu bokkul amna xël te ngom ak xonko.

Xale bu jigeen bu sol garambubu, kontan lool silim sol, sin wala di muuñ muñ mu yaatu, musuuru musuur bu xonxu, ngëb garambu bëm diko firi di wane.

peeru dàll koket bu jigéen am buum ci ganaaw ak ci kanam buum yu bari te bokkul koket yina udd guddu lool koket yu ñuun ñu tekk ci kom bopp outo

Benn màndarga bu bula, ni rëddxi rëd bu weex fiddigi bi, mu am cat, tekki bu nuur, tek ci bu nete, mu menni raaya.

Xallu yoon wala tali auto bu weex gëlagëlë di daw di dem ci yoon wi boor bu nekke gi bunt bi ya ngi gifs kergu ndaw di feeñ nga giss gitig buy jaay ay feg jaay ce beneen boor bi.

Auto burëy, wala bu diis, buy dafar yoon, di bës mu gëna ten taxaw benn boor, am kuloor bu nete, ak ñuur, ganaawaom am garab gurey, mu taxaw ci benn booru miyre.

Mësin bu ñuul, bu ndaw, am ay bind yu yett, mësin bi pur ëndi ay nataal, wala ay wone yiy xew ci adduna, jokkoo ak jokklante ci ay tele, mësin bi ci ronam mngi am ay bidoni ndox.

ay paketu lekk yir sew wala lekko xale yu menne yu am cu kër ci porox di saf ay fernent paket yi nak anna kloor yu bare yu bokkul

Keyitu xibaar bu am ay agor nataali bari newaay bokk ñ bixi gëna fës mooy góor gu watu ndel sol si mit bu weex tekki luggulë ni bindu yurey ci booram.

Ay pakket yu ndaw yuñ ransala yu bari, yu bari te bokkuñ, bula, weex, moom lañ ci bind, pakket yi lëggeyam mooy fompu ay bind yoo jàppu ne baaxul, mu ngi bind ci kawam li gena fes plastic eresa.

xale bu jigeen buy lëggéey ci wàllum tabax wàllum daaj wàllum bënn ak jafar ngëp marto ak mësenu ponto wala ngë mësenu ga pax bu ndaw sol mbaxana di wanene ma ngi liggéey ci wàllum tabax bi muuñ nak muy nu neex.

Xale bu jigeen bu sol robbu bu xonxu, taxaw ci seetu di xool boppam, def tek bu ñuul ci boppam, robbu bi nak amut loxo më ngi jël loxo yi tekko ci gannaaw wala ci boori gannaawam, ci kanamam wala ci wetam ñun fa def pot pur rafatal palaasu dëkkuwaay, am seetu bu rëy bu nekk ci kanamam.

buteelu ndox wala buteel bu def lu menn ndox ñu bind ci ay bind yu ñuul mu am rëdd lu singom ci suuf ni ubbe butel bi di toxxal ndox mi benn boor bi liñ bind ci gëna fëg ci kaw butel bi mooy bay bay lince

Ay boolu jaay yuñ teglante boolu lekk yi bari te bokkul ngi def kas yi ay boolu weex muur ko ak mbuusku yaraax bool yi ni ngi def n ci bind bi gëna fës mooy olele ehghty dalasi.

auto buru bayxola auto biy jàppale baykat yi ki kay dawal wala ki ko wara dawal mun ci took auto bi defa bule mun ci àll bi wala mun ci tool yi di denda ñax yu wow.

butelu naan bu sedd bu foole am kubeer bu ñuur naan bi defa orang ni tekko ci kaw taabal lu ban xanka wër ko am ay toogu butel bi am ay bind yu weex ak yu ñuur mu am menni màndarga orange luñ bind më gëna fë minit meit

Ndend ak xallu yoon am ñuy dem ngay seen ni suri ni gina jege góur la mngi topp ci kaw jigéeri ji enu paan kom kuy root ndox ci pegg yoon yi am ay garab yi gudr ak yu gàkt bu xoole yoon yi guddna lool ka sori.

Xale bu góor buy dox ci pegg tali, mënga dox ngëp waxukaay, sol tubay bu am lu ñuul ak lu weex, mbobu bu werta, am outo taksi buy dem, ci booram nu penturko nete ak werta, ci ganaaw boo seene dina jës jaaykatu fageejaay wekk ay yiréem.